Yekakalu enheka nhekainhe, ya golofa babuserekesa amategula amamyufu ate nga empagi dhaayo, dhilimu ebimyamya ebyeru.

Ekimuli ekya langi ya kyenvu etali ngemu inho. Ghagati ghakyo ghaligho ekighuka ekyefanhanhiliza oti ndhuki, ela kilaga nti kilina byekili kunhunhamu.

Dhikalakata edhifughera ebirime dhiri isatu nga buli kalakita eri mululaini lwayo nga era eriraga nti elifughera ebirime. Dhuma gwebali kufughera afanhanha bulungi era yenha alimululaini nhi langi eyakiragala etalingemu inho.

Omusaadha ali kunhaba mungalo nha maadhi aye amaadhi gali otise galimu ekyovu omubili gwe nhaillala ku mukonho guliku obuviri buungi ate nga bwirugavu mulangi.

Amaato mangi gali kuseyeya ku maadhi, gali oti se galigya ku kigobelo einhuma ghaliyo ekibuga nga kilinha golofa endeeyi ela nga kili oti se kya bazungu.

Omwiiga guli ku kulukuta aye nga kuluyi nho luyi kuliku obusozi, obusozi biliku emiti nga emiti dhilina amakoola nga langi yaggo ya kilagala.